Cal eni nyuto cel bim mubedo ogudu ubedo i kin bunga yat tye ingette en bedo calo ti itam matut

Cal eni nyuto godi madwong madongo ifu ibut kodi eno ni tye ot madwong ma dano bedo iye ot me namo be tye nen calo ingette tye pii madit pii nam

Cal man nyuto cal mutoka. Mutoka man kitiyo kwedgi imwaka alip acel ki mia abongwen ki pyer aryo wiye abic iye kare enoni mutoka ma yang con mutoka man kiketo tye kijengo ikabedo mo i ot.

Cal man nyuto cal lyeci madwong madongone ki matinne ki ma ladyerene ma gitye i bunga i dye ceng.